Latin nyako acel ma tye ka wot oruko bongo makwar ki pyer bongo macol ki meja tye ki dano ma gugure dano adek magubedo co meja makwar ki latin matidi oruko cweta macol tye ingetgi

Eni tye dano aryo ma gitye gumako goli gitye i dyer nam, ma nam-mi i neno wai cula cula tye iye macol tye i dyer nam-mi ki itenge mogo i neno tye obedo te opok te opok ki i piny pinye tye ka mo nen tartar ki i bute ka moni nen tye bene cal-le te opok te opok ci gin tye ka yuto rec joni bene ginen ki cen ginen ma gicol acola ngat acel cek ngat i neno bor mu mako goli i cingi

Eni raa mukato tye ka cam i lum ti ka camo cam lumme kalane tye obedo alum en ye lee eni ti ka camone